Abantwana abangama ntombazana kumele befundiswe ukuthi baziphathanjani nxa sebengena esikhathini .Lokuthi izinto abazisebenzisa ukuvala nxa beseskhathini zisetshenziswa njani .

Abantu abezempilakahle bebehamba befundisa izakhamizi ngemikhuhlane etshiyeneyo efanana labo COVID 19, ingculaza, i EBOLA kanye lemvukuzane

Abezempilakahle bayenze umkhankaso lapho akade bebhoda bengena khona kuzakhamizi behlola abantu abadala umkhuhlane weBP letshukela mahala.

Abantwana abangamankazana abaleminyaka esukela kwelitshumi lanye kusiya kwelitshumi lanhlanu bebehlatshwa ngabezempilakahle amajekiseni okubavikela kumagcikwane adala umkhuhlane wemvukuzane yesibeletho.

Odokotela nxa beselapha isigulane esilomkhuhlane othelelwanayo ofanana le covid 19, bayagqoka impahla zokuzivikela bevale umzimba wonke amakhala lamehlo lomlomo.

Ngemva kobhubhane wemikhuhlane efana labo covud 19 le ebhola odokotela balungiselwa impahla zokugqoka ukuyenzela ukuthi bazivikele bavale imizimba yabo ama khala kanye lomlomo.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahambe bayohlatshwa ijekiseni ezabavikela emkhuhlaneni we covid 19 lo osubhahile kulezi insuku.

Kuke kwaba lobhubhane obeluhluphile ngomnyaka ka2019 obelubizwa kuthiwa yiCovid 19. Abantu bahamba ngobunengi babo baya esibhedlela bayahlatshwa amajekiseni ukwenzela ukuthi bavikeleke ngobunengi babo.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi nxa besiya emtholampilo bahambe begqokile bavala amakhala lemilomo ukwenzela ukuthi bengathathi imikhuhlane engathokala esibhedlela.

Abezempilakahle benze ukhankaso behamba bebhoda ezikolweni behlaba abantwana abangamantombazana ijekiseni ye human papiloma virus ukuze bavikeleke kumvukuzane.

Abezempilakahle bayagqugquzela abantu ukuthi bahambe ngobunengi babo esibhedlela beyehlatshwa amajekiseni azaba avikela emkhuhlaneni osukhona osubhahile owendingindi.

Ngesikhathi seCovid-19 abezempilakahle bebegqoka imphahla zokuzivikela bevale umzimba wabo wonke izandla amakhala kanye lamehlo nxa beselapha isigulane esilalowo mkhuhlane.

Kuleminye imikhuhlane edinga ukuthi abezempilakahle bazivikele. Bagqoke impahla ezivala umzimba wonke ,lezandla ,imilomo kanye lamakhala.

Amanani abantu abalesihudo akhuphukile elizweni lase Rwanda. Iwateraid iyagqugquzela abantu ukuthi banathe amanzi avela endaweni ezihlanzekileyo lezihloliweyo.

odokotela bayakhuthazwa ukuthi bagqoke impahla zokuzivikela ezivala umzimba wabo wonke bevale amakhala bevale kanye lomlomo ukwenzela ukuthi bangathathi amagcikwane atshiyeneyo esibhedlela

Sokulobhubhane olubulala abantu olwecovid 19. Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi bebuye bezothatha amajekiseni afaneleyo azabavikela kulowo mkhuhlane.

Uhulumende usephume lohlelo lokuhamba efakela abantu bemaphandleni izibholani ngemva kokuba bebehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo obangelwa yikunatha amanzi agcolileyo.

Abazali abalabantwana abancane kumele benanzelele abantwana babo bengadlaleli emanzini ngoba lokhu kuyingozi sebengagalula kumbe bathole imikhuhlane etshiyeneyo etholakala emanzini.

Abantwana kumele befundiswe ukuthi benathe amanzi ahlanzekileyo kumbe ahloliweyo. Ukwenzela ukuthi bengatholi imikhuhlane etholakala ngamagcikwane ahlala emanzini. Enje nge sihudo.

Abantu abasemaphandle bebengela zindawo lapho abangathola khona amanzi ahlanzekileyo ubuthola bethatha amanzi emadamu siyabonga uhulumende osebafakele izibholane

Kuqakathekile ukuthi abantu banathe amanzi ahlanzekileyo njalo ahloliweyo ukwenzela ukuthi bengatholi imikhuhlane efanana lesihudo kumbe ikholera.

Ezikolweni kufanele kube lendawo lapho abantwana abathola khona amanzi. Amanzi aqakathekile kakhulu emzimbeni yabantu njalo amanzi lawo kumele abe ngamanzi ahlanzekileyo.

Odokotela labomongikazi kuqakathekile ukuthi bengasebenzisa izikhali ezinjengamajekiseni basebenzisa indlela eqondileyo yokuthi izinto lezi lilahlwe.

Iwatshi iyakhuthaza abantu ukuthi banathe amanzi ahlenzekileyo njalo bageze izandla zabo ngazo zonke izikhathi ngoba ukunatha amanzi angahlanzekanga kungaba bangela imkhuhlane.

I Rwanda ngeyinye yamazwe eqakathekisa ukuvikeleka kwamantombazana aleminyaka engu 11 kusiya kumnyaka engu 15 emkhuhlaneni wemvukuzane ohlasela isibeletho

Abantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi banganatji amanzi avelela endaweni ezingahlanzekanga ukwenzela ukuthi bengatholi imikhuhlane etholakala ngamagcikwane ahlala emanzini.

Omama bebegcwele izolo esibhedlela belande ukuzohlabisa abantwana babo abancane amajekiseni ukuze bevikeleke kumkhuhlane osukhona ohlasela abantwana abancane owepolio.

Iunicef yinhlanganiso esebenza lamazwe amanengi kakhulu ,ukusiza imphefumulo yabantwana lokulwela amalungelo abantwana njalo lokusiza abantwana abaswelayo ikakhulu izintandane.

Abezempilakahle bebehamba ezikolo zebanga laphansi ukuyohlaba abantwana amajekiseni ukwenzela ukuthi bavikelwe emikhuhlaneni osukhona owendingindi ohlasela abantwana.

Abezempilakahle bayakhuthaza ukuthi indawo lapho okuphekelwa khona ukudla kwabantwana besikolo kube yindawo ehlanzekileyo ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlane.

Wonke umntwana ulelungelo lokubana athole usizo mayelana ngezempilakahle. Yikho abezempilakahle behamba bebhoda ezikolweni bebahlaba amajekiseni ukubavikela emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Ukwanda kolwazi lwamacomputer soluyenze umsebenzi wabodokotela labomongikazi waba lula kakhulu ngoba sokulemitshina eyenelisa ukubona imikhuhlane yabantu ihlole lezitho ezingaphakathi .

Umongikazi uhlola isigulane iBp, ukhangele emtshineni ukuthi abone ukuthi igazi lesigulane lesi lingabe lihamba ngendlela efaneleyo kumbe hatshi.

Abezempilakahle bajayele ukuvakatshela izikolo ezifundwa abantwana abancane bebahlaba amajekiseni nxa kulemikhuhlane esibhahile lokhu bakwenzela ukuthi omama balabantwana kwesinye isikhathi bauawaswela amathuba okuhamba labo esibhedlela

Amanzi ayingxenye yempilo eqakatheke kakhulu ebantwini. Abantu bayakhuthazwa ukuthi banathe amanzi ahlanzekileyo njalo ahloliweyo ukwenzela ukuthi bengatholi imkhuhlane enjengesihudo.

Sokulabo dokotela abafundela ngezempilakahle yenqondoyabantu, kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bazinakekele ukwenzala ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlane uenqondo

Ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi abantwana abangabafana batshona behlezi baze bafikelwe ngumcabango wokuthatha izidakamizwa. Abezempilakahle bebebhoda besenza ukhankaso lokufundisa abantwana ngezingozi zokuthatha izidakamizwa.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu asebekhulile ukuthi bangahlalahlala bavakatshele esibhedlela bayehlolwa umkhuhlane we BP ngoba lumkhuhlane uyingozi.

Isigulane esiphatheke kakhulu ngomkhuhlane siyagcinwa esibhedlela, siphiwe umbheda, lapho esizabe sikhangelwe khona ngabodokotela labomongikazi size silulame.

Ezibhedlela lasemakilinika kukhona izitulo ezifuqwayo ezincedisa izigulane ezingasenelisi ukuzihambela ngenyawo zazo ukuze zize ziyefika kudokotela.

Indawo ezinjengezibhedlela kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile ngoba yikho lapho okufika khona abantu abanengi ukwenzela ukuthi bangathathi imikhuhlane etshiyeneyo.

Izigulane nxa zithe zaya esibhedlela ukuyothola usizo zifika zihlale phandle emabhentshini zisamelele ukuthi omongikazi bababize ukuthi bangene phakathi babahlole .

Sekulemitshina ephucukileyo esetshenziswa ngodokotela bamehlo ukuhlola abantu abalohlupho ngamehlo abo. Leyi mitshina iyabonisa ingaphakathi yelihlo lakho lonke.

Abantu nxa beze esibhedlela kuqakathekile ukuthi bengalatshwa babuyele emakhaya bengatshoni sebemi amadlodlongwane beze becine sebethatha amagcikwane azababangela imikhuhlane abakade bengelayo.

Izigulani eziphatheke kakhulu udokotela uyazilalisa esibhedlela ziphiwe umbheda ukwenzela ukuthi omongikazi babe bebahlola baze basile.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi bezijayeze ukuthi bageze izandla ngazo zonke izikhathi. Umuntu nxa ephuma esambuzini, kumbe labo abafunda ezikolweni nxa bephuma kuma labhorethori, kufanele bageze izandla.

Abantwana abanga mantombazana kufanele befundiswe imisebenzi yezandla efanana lokuthunga ukwenzela ukuthi babengo mama abakhaliphileyo kusasa bagcine izimulu zabo

Uhulumende waseRwanda useyakhe izibhedlela ezinengi ukwenzela ukuthi abantu bangahambi umango omude besiya dinga lapho abangathola khona usizo ngezempilakahle.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahambe esibhedlela bayohlolwa umkhuhlane wegcikwane lengculaza okwenzela ukuthi bebekwazi isimo sabo kusesemasinyane. Bengazithola belawo umkhuhlane kufanele besamukele lesisimo ngoba ayisiso siphetho sempilo.

Isibhedlela yindawo ehanjwa ngabantu abanengi abalemikhuhlane etshiyeneyo ngakho omama abalabantwana abancane nxa sebethe bahamba labo esibhedlela kumele benanzelele umntwana bengabambabambi yonke indawo okungabangela ukuthi bathole imikhuhlane

ezibhedlela zonke ezinkulu kufanele kube lembheda lapho okulaliswa khona izigulane eziphatheke kakhulu ukwenzela ukuthi u dokotela azikhangele zize zisile

Kuyadingakala ukuthi isibhedlela sinye ngasinye sibe le ambulensi yalo ama ambulensi lawa ayasiza ukugijimisela izigulane ezilesimo esibucaki ziyefika masinya esibhedlela.

kukhona i cycatric teaching hospital evuliweyo ebhutare kuyakhuthazwa bonke abafuna ukufundela ukuba ngotokotela benqondo babuye bazodinga indawo kuleso sibhedlela

Uhulumende waseRwanda useyakhe izibhedlela ngobunengi bazi njalo bathengelwa ama ambulense ukwenzela ukuthi abantu bangahambi imango emide besiyadinga usizo.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bangafika endaweni ezinjesibhedlela bangahlali kumbe ukulala phansi kumbe ukubamba bamba indawana yonke ngoba sokungenzeka kungabe kulamagcikwane lapha.

Izibhedlela zindawo ezingena abantu abanengi kakhulu abalemikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Ngakho kufanele zihlale zihlanzekile ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingamemetheki ebantwini.

Sekulemitshina yakulezi insuku encedisa abantwana abancane abathe babelethwa isikhathi sabo sokuzalwa singakafiki. Bayafakwa lapha phakathi baze bakhule.

abezempilakahle bebesenza umzekeliso befundisa ngoncedo oluphiwa umuntu kuqala abesibhedlela bengakafiki ikakhulu umuntu osequlekile

Unkosikazi kamongameli welizwe laseRwanda ubegqugquzela abantu ukuthi bazinakekele ngempilakahle yabo yengqondo. Uthe nxa abantu bengaphilanga kuhle engqondweni kufana lokuthi ayikho impilakahle.

Omama balabantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi banike abantwana uchago lukamama ngendlela efaneleyo baze bafikise iminyaka emibili ngoba uchago lukamama lulayo yonke into edingakalayo emzimbeni womuntu.

I World Aids day lusuku olwabekwayo olunanzelelwa umhlaba wonke jikelele olusetshenziswa ukulimukisa abantu ngomkhuhlane wengculaza njalo sikhumbula labanye bethu abasitshiyayo ngenxa yalowo mkhuhlane

Kulomkhankaso okhangelele ukufundisa intsha ngumkhuhlane wengculaza lokuthi umkhuhlane lowu ungavikelwa njani njalo abantu bayakhuthazwa ukuthi benga bandlululani.

Abantwana bebanga laphezulu kulilungelo labo ukuthi bathole izifundo eziphathelane lezocansi. Kufanele bazi ukuthi baziphathe njani njalo bengavumeli imizwa yabo ibakhulele.

Ngesikhathi sobhubhane lwecovid 19 kulamaqembu abantu ayekhuthazwa ukuthi bayehlaba amajekiseni njengabantu abadala labomama abazithweleyo lokhu kusenzelwa ukuthi amasotsha omzimba wabo ayengaqinanga ukuthi alwisane lalesi sifo.

Izindlu lapho okuhlala khona izigulane kufanele kube yizindlu ezihlanzekileyo lengubo ezifakwa emibhedeni yabo kumele ziwatshwe ngazo zonke izikhathi ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingamemetheki.

Ezibhedlela zonke kuqakathekile ukuthi kube lendawo ehlanzekileyo, elezitulo lapho izigulane ezihlale khona zilindele ukubonwa ngudokotela kumbe ngumongikazi.

Ezibhedlela kulezindlu lapho okuhlinzelwa khona izigulani lezo zindlu aziphombu kungenwa yiloba nguwuphi umuntu ,kungena omongikazi labadokotela abavunyelweyo kuphela.

Izindlu lapha okuhlala khona izigulani kumele kube yizindlu ezihlanzekileyo njalo lengubo abazi sebenzisayo kumele zihlale ziwatshiwe ukwenzala ukuthi izigulane zingamemethekisi imikhuhlane

Izibhedlela ezinengi eRwanda ziyakhiwe kuhle kakhulu njalo zihlanzekile uthola kulamaluba phandle, izihlhla ezihlanyeliweyo, lotshani obuqunywe kuhle balingana.

Ezibhedlela kulezitulo ezihambayo ezisetshenziswa ngomongikazi ukwamukela izigulani eseziphatheke kakhulu esezingasayenelisi ukuzihambela zize ziyefika kudokotela

Kuvumelekile ukuthi izihlobo zezigulane ezilalisiweyo zibuye zizobavakatshela kodwa kufanele bebone ukuthi lokhu bakwenza ngesikhathi esiqondileyo esiyabe sifakwe yisibhedlela

Ezibhedlela zonke. kuqakathekile ukuthi kubelendawo elezitulo, lapha okuhlala. khona izigulane. Zilindele ukubonwa ngudokotela kumbe ngumongikazi.

esibhedlela kumele kuhlale kuindawo ehlanzekileyo ukwenzela ukuthi izigulane ezifika lapha zingathathi amacikwane azamemethekisa leyi mikhuhlane abesevele belayo.

Ama ambulensi ayafanana lezibhedlela ezincane ngoba alazo izikhali ezidingekayo ukuthi umuntu athole usizo nxa esasendleleni esagijinyiselwa esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantu abathetheneyo bahale bahambe esibhedlela bobabili bayehlolwa ikakhulu imkhuhlane etholakala ngocansi enjenge ngculazi

Izibhedlela ziqakathekile kakhulu empilweni yabantu. Ziyancedisa ukusindisa impilo zabantu , lokubelapha emkhuhlaneni etshiyeneyo engahlasela imizimba yabo.

izikhali zesibhedlela kumele zihlanzwe ngendlela eqondileyo njalo ezifanana lamajekiseni zingasetshenziswa zingabuyi zisebenze komunye umuntu futhi

Abantu abadala bayakhuthazwa ukuthi bahlale bavakatshele esibhedlela bayehlolwa umkhuhlane webp ngoba lumkhuhlane uyingozi usubulale abantu abanengi kakhulu.

Kulezi insuku ezibhedlela sekulemitshina yonke ongayicabanga esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo. Leyi mitshina iyenza imisebenzi yabodokotela ibe lula kakhulu.

Izitolo zamaphilisi lemithi lazo ziqakathekile ngoba kwesinye isikhathi loba ungayanga esibhedlela ulakho ukuthi ufike ubachasisele uhlupho kwakho besebekulayela umuthi ongawusebenzisa.

Kulomkhankaso okhona oyenziwe ngabezempilakahle, ukuzofundisa izakhamuzi ngomkhuhlane osubhahile owemvukuzane. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bengabona sebelempawu zalowomkhuhlane baphangise bagijimele esibhedlela ungakamemetheki umzimba wonke.

Umkhuhlane wemvukuzane ngumkhuhlale osubulele abantu abanengi. Mubi kakhulu ngoba ungamemetheka emzimbeni awusayelapheki. Abantu kumele bengabona impawu zawo bahle bagijime masinyane esibhedlela bayothola usizo kuseselesikhathi.

Nxa ungabona usulempawu zemvukuzane gijimela esibhedlela masinyane uyethola usizo ngoba lowu umkhuhlane ungamemetheka umzimba wonke unzima ukwelapheka kwawo.

Ulwazi lokwanda kwamakhompuyutha solwenze kwabalula ukuhlaziya okuphakathi kwesisu sikamama ozithweleyo lokuthi kubonakale ubulili bomntwana engakazalwa.

Abogatsha olukhangele ngokuvikela lokwelapha umkhuhlane wemvukuzane bayakhuthaza abantu ukuthi bengabona impawu zalowo mkhuhlane bagijimele esibhedlela bayolatshwa kusese masinyane ngoba ungamemetheka umzimba wonke uyabe ungasayelapheki

Endlini yokuhlinzela kuba labodokotela abanengi abancedisanayo besenza imisebenzi etshiyeneyo. Omunye ngoqhubela udokotela ohlinzayo izikhali, omunye uyabe exoxisana lesigulane ukusilahlisa umqondo

Abogatsha lwezempilakahle bayakhuthazwa abantu kuthi badle ukudla okwakha umzimba. Bakhuthaza lokuthi abantu bahlale bezivoxa voxa bayehlise lezinga lesawudo abalithathayo, ukubhema kanye lokuthatha utshwala.

Umuntu angahamba esibhedlela engezwa kahle. Into yokuqala efika iyenziwe ngomongikazi yikuthi bakhangele ukuthi umzimba wakhe utshisa okungakanani njalo bamthathe le BP.

omama bayakhuthazwa ukuthi bahambe ezibhedlela bayehlolwa imvukuzane yesibeletho umuntu engezwa esizwa ubuhlungu esiswini ahle agijimele emtholampilo masinyane

Abantu abadala bayakhuthazwa ukuthi bahambe esibhedlela bayehlolwa umkhuhlane wetshukela kanye loweBP ngoba lowu umkhuhlane awusabamisi abantu abadala kulezi insuku.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso, bemfundisa izakhamizi ngomkhuhlane wemvukuzane, abantu bayagqugquzelwa ukuthi bangabona impawu zalowo mkhuhlane, bagijimele esibhedlela masinyane ungakamemetheki umzimba wonke.

Udokotela uthatha owesifazana igazi ngejekiseni, umama lo ukhanya ucimezile uthengisela ukwesaba okukhulu kakhulu.

Omama bayakhuthazwa ukuthi bahambe esibhedleka. Bayehlolwa imvukuzane ehlasela amabele, izibeletho. Kanye lezinye izitho zomzimba ezitshiyeneyo.

Abantu kuqakathekile ukuthi bangezwa ulutho olungahambi kuhle emzimbeni baphangise bagijimele ezibhedlela bayethola usizo ngoba imikhuhlane yalezi insuku ayisamisi njalo iyaphangisa ukumemetheka emzimbeni.

Sokulemitshina ephucukileyo ezibhedlela eyokuhlola abantu abalohlupho lwamehlo. Odokotela bayamfaka emtshineni besebekhangela kumabonakude ukuthi uhlupho lwakhe lungabe lungaphi.

imvukuzane ngumkhuhlane oyingozi kakhulu umutnu engawuphuzela ukuwuhambela esibhedlela ukwelapheka kwakhona kuba nzima kakhulu kubo mama ivame ukuhlasela amabele kumbe izibeletho lezinye izitho ezifana lamaphaphu lezinso

odokotela nxa besendlini yokuhlinzela bajayele ukuba banengi bancedisane ukuhlinza lesi sigulane besebenzisa imitshina etshiyeneyo enjengama computer

Nxa kusendlini yokuhlinzela , kuvame ukuba labodokotela abanengi kakhulu abancedisanayo ukuhlinza isigulane njalo kujayele ukuba lesibane esikhanyisa lapha abasebenzela khona .

abezempikahle bayakhuthaza abantu ukuthi bengabona belempawu zemvukuzane bagijimele esibhedlela bayohlolwa kusese masinyane ngoba umkhuhlane lo ungamemetheka uyabe ungasalapheki

Odokotela labo mongikazi bengananzelela ukuthi isigulane siphathekile kakhulu siyalaliswa esibhedlela siphiwe umbheda lapho esizabe sihlolea khona size sisile.

Isibhedlela saseButaro siyakhuthaza abantu ukuthi bebuye bezohlolwa umkhuhlane wemvukuzane ngoba umkhuhlane lowu ungamethetheka umzimba wonke amathuba wokuthi umuntu aphile abamancane

Ukwanda kolwazi kwethekhinoloji lwenza umsebenzi wabodokotela ubelula kakhulu ngoba sebesebenzisa imitshina ukuze babone ukuthi umkhuhlane womuntu ungaphi emzimbeni.

Siyalubongela ulwazi lokwanda lwethekhinologi sekulemitshina etshiyeneyo esibhedlela eyokuhlola imikhuhlane ibone izitho ezingaphakathi komzimba womuntu.

Odokotela balakho ukuthatha umthambiso kumbe isikhwehlelo somuntu nxa befuna ukuhlola umkhuhlane othize. Bangawuthatha lowomthambiso bayawuhambisa emalembu lapho ofika uhlolwe khona.

Kudala bingekho imitshina ehlola abantu ezibhedlela. Odokotela bebesebenzisa ulwazi lwabo abaluthola esikolo behambisana lalokho abakutshelwe yisigulane besebecabangela ukuthi kuyini okungaba luhlupho.

Kulomkhuhlane osuwile kulezinsuku owamatitiyane omama labalabantwana abancane bayakhuthazwa kakhulu ngabezempilakahle ukuthi bengabona impawu zalowo mkhuhlane babagijimisele esibhedlela.

Umama uhambe esibhedlela ukuyothatha ijekiseni yokuvikela ukuthi angazithwali njengoba esase lolunye usane olumunyayo.

Omama bayakhuthazwa ukuthi bagijimele ezibhedlela eziseduzane labo bayehlolwa imikhuhlane efanana lemvukuzane ehlasela isibeletho kumbe amabele.

Ibhakane leSangwa polyclinic elibhalwe inhlelo ezitshiyeneyo ezitholakala kuleyi klinika. Kungabe ubulawa ngamazinyo, kumbe omama abazithweleyo abafuna ukuzobeletha. Kunengi okutshiyeneyo okutholakala kuleyi klinikhi.

Abezempilakahle bebebhoda lezikolo behamba behlaba amajekiseni eHPV ebantwaneni abangamankazana abaleminyaka elitshumi kusiya kwelitshumi lanhlanu.

Kulohlelo lokuhlaba abantwana amajekiseni okubavikela emkhuhlaneni wepolio. Omama abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi babagijimisele esibhedlela esiseduzane labo ukwenzela ukuthi bayethola lawo majekiseni.

Impilakahle yabomama abazithweleyo iyaqakathekiswa kakhulu, uhulumende usefake umthetho wokuthi akufanelanga kube lomama olahlekelwa yimpilo yakhe kumbe lusana lwakhe ngesikhathi ebeletha.

Omama abalabantwana abancane bayakhuzwa ukuthi bengezwa umntwana etshisa umzimba baphangise bamgijimisele esibhedlela ukuze ayobonwa ngabodokotela labo mongikazi

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zibelemibheda ikakhulu ezikhangelane lokubethela kwabo mama ngobakwezinye izibhedlela uthola izigulani sezilele phansi

Omama abasanda kubeletha abantwana bayafundiswa indlela okumele benakekele ngayo abantwana laba abancane lokuthi umntwana omncane umunyiswa njani.

Abezimpilakahle bahamba bebhoda ezikolo zemfundo yaphansi ukwenzela ukuthi behlabe abantwana amajekiseni okubavikeleni emikhuhlaneni osukhona ohlasela abantwana abancane indingindi.

Ugatsha olukhangela ngezokubeletha kwabomama labantwana abancane lugatsha oluqakatheke kakhulu olukhangelele ukwehlisa amathuba abomama abalahlekelwa zimpilo zabo kumbe ngabantwana babo ngesikhathi sokubeletha.

Intsha kuqakathekile ukuthi ifundise mayelana ngendaba zokuya emacansini. Lokuthi nxa sebethe imizwa yabo yabakhulela ,bakwazi ukuzivikela ngokusebenzisa ijazi lomkhwenyana.

Ulwazi lwethekhinoloji luqakatheke kakhulu ebantwini ngoba sekulemitshina eyenelisa ukubona imikhuhlane esemzimbeni yabantu efanana lemvukuzane.

Isikhona imitshina ezibhedlela esetshenziswa ukubona ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya kuhle na. Nxa sokulenkinga lowo mtshina ujayele ukwenza umsindo omongikazi bahle babuye begijima bezosiza isigulane.

Kuqakathekile ukuzivoxavoxa ngazozonke izikhathi , lokhu kwenza umzimba uhlale uqinile ungahlaselwa yimikhuhlane kalula nje ngakho abantu kabazijayeze ukuzivoxavoxa ngasozonke isikhathi

Izindlu zokufundela zabantwana bebanga eliphansi i"Nusery" uzibona ngemifanekiso edwetshiweyo emidulwini lamagwaliba abhaliweyo ngababalisi babo, phela laba bantwana bafunda ngokubona langokubamba.

Odokotela abaqeqetshele ukuhlinza abantu . Balezigelo zabo eziyomihlobohlobo etshiyeneyo abazisebenzisayo nxa besenza lo umsebenzi.

Sokule mitshina ephucukileyo ezibhedlela eyenelisa ukuhlola ingaphakathi yomuntu ibone lapho okulomkhuhlane khona ,lokhu kwenza umsebenzi wabo dokotela ube lula kakhulu .

Uhulumende uthenge imitshina evelela elizweni lase India .Ezancedisa odokotela ukuthi umsebenzi wabo ubelula ngokuhlola izigulane imikhuhlane etshiyeneyo .

Sekukhona ama computer aphucukileyo kulezinsuku ezibhedlela. Ama computer lawa angasetshenziswa ukubona umntwana osesiswini sikamama ozithweleyo kubonakale lobulili bakhe engakazalwa.

Ezibhedlela sebelayo imitshina yokusiza abantwana abancane abathe bazalwa isikhathi sabo sokuzalwa singakafkii bayafakwa phakathi lapho kuze kufike isikhathi sokuthi sebelungile ukuthi sebengaphuma ngaphandle

Zikhona izikhali ezitholakala esibhedlela ezokuncedisa umuntu olimeleyo enqagaleni, edolweni kumbe osesizwa inyawo zakhe zingaselamandla ziyamncedisa zimnike usekelo nxa ehamba

Sokulemitshina esetshenziswa ukuhlola ukugijima kwegazi emzimbeni womuntu , lowu mtshina uyabe ulenombolo ezibhaliweyo ezitshengisa ukuthi ligijima kakhulu loba ligijima kancani

Odokotela bayakhuthaza abantu ukuthi baxubhe amazinyo wabo nsukuzonke, njalo bahambe esibhedlela ayohlanzwa ukwenzela kukhitshwe amagcikwane angabangela ukuthi abole.

Nxa umuntu ethwaliswe nzima lizinyo elibuhlungu .Ulakho ukuthi ahambe esibhedlela ayoboña odokotela ababona ngezamazinyo .Balakho ukuthi balikhiphe lelizinyo elimkhathazayo.

Kulezitulo esibhedlela ezisetshenziswa ngodokotela abamazinyo. Nxa umuntu esethe wabuya lezinyo elibuhlungu udokotela uyamhlalisa kuleso situlo ukwenzela ukuthi alibone kahle lelo zinyo nxa elikhipha.

Odokotela bebevame ukusebenzisa ulwazi lwabo behlanganisa lalokho abayabe bekutshelwe yisigulane ukuze bebona ukuthi singabe sibulawa yini. Kodwa lezinsuku sekulemitshina esetshenziswayo ehle ibone okulomkhuhlane khona kungacatshangelwa.

Kulezi insuku ezibhedlela uthola yonke imihlobohlobo yemitshina etshiyeneyo kukhona lezitulo ezisetshenziswa ngodokotela bamazinyo nxa bekhipha umuntu izinyo bayamlalisa kulesi situlo ukwenzela ukuthi balibone kuhle izinyo elibuhlungu

Ezibhedlela isikhona imitshina ekwazi ukuhlola imikhuhlane yonke etshiyeneyo leyi mitshina iyenelisa ukubona lapho okulohlupho khona emzimbeni womuntu

Esibhedlela esikhulu sase"Rwanda" ubona ngokuhlanzeka, lemibheda yezigulane yakhona inhle kakhulu kodwa abangela mali abangeke benelise ukulatshwa kulesi sibhedlela ngoba siyadula.

Kuleminye imithi lama jekiseni okufanele kugcinywe endaweni eqandelelayo ngakhoke kuqakathekile ukuthi indawo ezigcina imithi zibe lama filiji

Omama abazithweleyo nxansokuthe kwabalenkinga ekubeletgeni kwakhe wehluleka ukuthi abelethe ngendlela ejwayelekileyo odokotela balakho ukumhlinza basindise umntwana.

Izikhali zesibhedlela esifanana lamajekiseni kumele kusetshenziswa ngayinye emuntwini oyedwa njalo zilahlwe ngendlela efaneleyo.

Kudala kungakabi lemitshina bekuthatha isikhathi ukuthi odokotela baze babone ukuthi sigulane siphethwe yiwuphi umkhuhlane. Kodwa kulezi insuku sekulula kakhulu .Ngoba bayakufaka emtshineni .Ngemzuzwana emlutshwane nje bayabe sebebonile ukuthi umkhuhlane ungaphi .

Zinengi izikhali ezisetshenziswa ngodokotela esibhedlela ukwelapha izigulane kuqakathekile ukuthi izikhali lezi zigeziswe ngendlela efaneleyo ukwenzela ukuthi izigulane zingathelelani imikhuhlane

Ezinye izikhali zesibhedlela nxa uzikhangele uyazibuza uswele impendulo ukuthi zingabe zisetshenziswa njani kodwa bona odokotela abakuqeqetsheleyo bayakwazi ukuthi zisetshenziswa njani

Ilizwe laseRwanda liyaqakathekisa ezempilakahle ubona ngemitshina abayisebenzisa ezibhedlela zabo. Basebenzisa imitshina ephucukileyo kakhulu.

Kulezi insuku sekulemtshina eminengi esibhedlela encedisa izigulane. Kukhona izitulo ezincedisa izigulane ezingasakwanisi ukuzihambela. Omongikazi bayasifaka isigulane basihlalise kuleso situlo besebesifuqa.

Kulezi insuku sekulemitshina ephucukileyo ngenxa yolwazi lethekhinoloji. Umsebenzi wabodokotela usulula kakhulu ngoba sebekwazi ukubona ingaphakathi yomuntu besebenzisa leyi mitshina.

Asekhona amaphilisi okusiza abantu abakhathazekileyo engqondweni. IMithazaphayini ngeyinye yamaphilisi asetshenziswayo ukusiza labo bantu. Lanxa umzimba usuyehlile, amaphilisi lawa ayamnika amadlabuzane okuthi adle.

Usukhona umuthi emavinkilini amaphilisi lemithi osiza abantwana abancane asebethe bahlaselwa ngumkhuhlane wophepha lokukhwehlela.

Umuntu angahlaselwa luphepha kumbe ngumkhuhlane wokukhwehlela. Ulakho ukuhamba ezitolo ezithengisa imithi lamaphilizi ayethola imithi engamelapha kulokho kukhwehlela.

Akhona amanye amaphilisi emavinkilini emithi angathengiselwayo abantu abangela ncwadi ebhalwe ngudokotela. Kufanele ube lencwadi evela kudokotela ukuze bakuthengisele lawo maphilisi.

Ibronchodilator ngumuthi owelapha umuntu olomkhuhlane owophepha loba owokukhwehlela kodwa abantu abatsha kulezi insuku sebewusebenzisa ngendlela engayisiyo, sebewuthatha bewunathe kakhulu bewusebenzise njengezidakamizwa.

Kukhona eminye imithi othi umuntu engayinatha azizwe esele siyezi kodwa ibenylin ngumanqoba. Ngumuthi wokukwehlela othi ungawunatha awuzwa ngitsho isiyezi.

Abantu kumele belandele isilinganiswa samaphilisi abasibhalelwe ngudokotela ngoba amaphilisi angathathwa ngokungafanelanga sengaba yingozi emzimbeni womuntu angasayenzi lokhu afanele akwenze.

Bakhona abantu abakhathazwa ngumkhuhlane wesikhumba. Bajayele ukuthi bangadla ukudla okuthize, bayaqubuka. IHistazine ngeyinye yamaphilisi, odokotela abajayele ukuyibhalela, abantu, abalohlupho olunjalo.

Abantu besifazane abanye bajayele ukuthi bangangena esikhathini bayaba lesilumo bazwe ubuhlungu obokhulu kakhulu esiswini, asekhona amaphilisi angabasiza

Abantu abalemikhuhlane ehlasela inzipho, kungaba ngezamazwane kumbe ezezandla loba imikhuhlane ehlasela isikhumba efana lezikhundula. Ukhona umuthi oyelapha le mikhuhlane iterbex.

abantwana abancane abakukhwabithi ukunatha umuthi kodwa kulezinsuku abayenza imithi sebehlakaniphile ngoba sebefaka ama flavour atshiyeneyo afana le strawberry kumbe i pineapple ukwenzela ukuthi abantwana bakukhwabithe

I"malaria " ngumkhuhlabe ohlasela abantu abanengi kakhulu elizweni lase "rwanda" uhulumende usezamile ukuthatha amanyathelo amanengi ukuthi avikele abantu kulowo mkhuhlane.

Isikhona imithi eyelapha umkhuhlane wophepha kanye lokukhwehlela. Ungazizwa ungezwa kuhle gijimela ezitolo ezithengisa imithi uyezitholela lowomuthi usizakale.

Akhona amanye amapills othi ungawanatha ungadlanga uyazizwa usulesiyezi kodwa iclaritin ngomunye wamapills ongabangeli ukuthi umuntu abelesiyezi

Usukhona umuthi ongumanqoba ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi. Umuthi lowo welapha umkhuhlane wamakidneys, ikidney care ungazitholela yona.

Amaphilisi aqakathekile kakhulu ebantwini ngoba ayasiza ukukhipha abantu ezinhlungwini kodwa kwezinye Izikhathi amanye amaphilisi umuntu angawathatha okwesikhathi eside acina ebangela eminye imikhuhlane ekade ingekho emzimbeni .

Abantu besifazane bayakuthanda kakhulu ukubukeka kuhle ebusweni. Asekhona amafutha ayenza ijwabu labo libebutshelezi lifanane lolosana olusanda kuzalwa.

Imithi yabantwana isisenziwa ibe lama fleva atshiyeneyo, afanana labo strobheri kanye labo pineapple. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bakhwabithe ukunatha leyo mithi.

Abazali abalabantwana abancane bayakhuthaza ukuthi nxa belemithi ethile ezindlini zabo, beyifake emakhabothini akhatshana, lapho abantwana abangeke befinyelele khona.

Amaphilisi aqakatheke kakhulu ezimpilweni zabantu. Ayaqeda akhiphe akhiphe umuntu nxa esebuhlungwini. Kodwa umuntu angawanatha ngokudlulisileyo kwesinye isikhathi aba yingozi.

kukhona abantu abathi bangadla ukudla okuthile okunjengamazambane bayaqubuka umzimba wonke isikhona imithi esiza leyo mkhuhlane ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi

Abazali abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi imithi beyifake khatshana labantwana, lapho abangeke beyifinyelele khona, ngoba eminye yaleyo mithi iyingozi.

Abantu bavame ukuhamba beyothenga imithi enjengeyokukhwehlela bengabhalelwanga phansi ngudokotela .Abantu bayakhuthazwa ukuthi kungabi lomuthi abawuthengayo bengawunikwanga ngudokotela.

sekukhona amaphilisi atholakala emavinkilini athengisa imithi owokuncedisa ukuhamba kwegazi emzimbeni kumbe ebantwini abalegazi elilutshwana

Sekukhona umuthi ongumanqoba osetshenziswa nxa usizwa uhlatshwe yisihlabo. Ungahamba efamasi uyezitholela idiphu hithi, iyasiza kakhulu nxa uhlatshwe yishlabo.

Kulabantu abantu banganatha amanamunende kumbe badle ukudla okunjengendumba bayaba lesilingulela usukhona walokho ezitolo ezithengisa imithi

Bakhona abantu abangahambisani leminye imihlobo yokudla abanye bathi bengadla amazambane, inhlanzi, uchago kumbe amaqanda bayaqubuka umzimba wonke balunywe asekhona amaphilisi angasiza labobantu Allegra ngeyinye yawo.

Omama abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi babananzelele lapho abadlalela khona njalo befake izinto ezingaba yingozi ebantwaneni khatshana ikakhulu amanzi atshisayo

Endlini yokuhlinzela uthola odokotela bebanengi bencedisana bezama ukusiza umphefumulo. Omunye uyabencedisa ukuqhubela udokotela ohlinzayo izikhali.

Umsebenzi wabodokotela usulula kakhulu kulezinsuku ngenxa yokwanda kolwazi lwe technology. Sebesenelisa ukubona ukutshaya kwenhliziyo yomuntu besebenzisa ama computer leminye nje imitshina

Abantwana abancane bebanga laphansi bayafundiswa ngezingozi zomgwaqo njalo bayafundiswa ukuthi kumele behambele kuliphi icele nxa behamba emgwaqweni olezimota.

Odokotela bayayiqakathekisa kakhulu impilo yabantwana abancane. Umntwana omcane osanda kuzalwa uyathathwa ngomongikazi ayehlola ukuthi uphefumula kuhle yini, yonke into ihamba kahle emzimbeni wakhe.

Nxa ufuna ukuba ngumbalisi wabantwana abancane .Kufanele ube ngumuntu olothando njalo olesineke ngoba laba abantwana bayakuthanda kakhulu ukwenza imidlalo etshiyeneyo

Odokotela babantwana bayakhathazeka kakhulu nxa abantwana abancane bengaphathekanga kuhle emzimbeni uyabathola sebembuthanele bebanengi bezama ukuthi bancedisane ukumsiza

Abazali abalantwana abancani bayakhuthazwa ukuthi bahambise abantwana babo endaweni zoku dlalela ngoba abantwana abancani bayakujabulela kakhulu lokhu

Abantwana abasemaphandleni basengozini ikakhulu eyokubulawa ngumkhuhlane wesihudo ngoba akula zindawo lapha abangathola khona amanzi ahlanzekileyo.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso wokufundisa intsha mayelana ngendaba zokuya emacansini lokuthi bengazivikela njani emikhuhlaneni etholakala ngocansi.

Kuqakathekile ukuthi omama abalantwana abancane bengabezwa betshisa umzimba bebagijimisele esibhedlela bayehlolwa ngodokotela ngoba labantwana abakwazi ukuzikhulumela lapho okubuhlungu khona.

Omama abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi babanakekele njalo bengezwa umntwana etshisa umzimba baphangise bamgijimisele esibhedlela ayothola uncedo.

Amakhompuyutha alusizo kakhulu kwabezempilakahle ngoba sebeyenelisa ukugcina imbali yezigulane zabo kiwo njalo ayasiza kakhulu ekuhlaziyeni imifanekiso efana lama 'X-ray'.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kube lama Ambulenzi athwala izigulane ezingenelisiyo ukufinyelela esibhedlela masinyane,. Bayezifikisa lapho ngokushesha.

Sokulemitshina ephucukileyo ezibhedlela esetshenziswa ngabodokotela bamehlo. Imitshina leyi iyenelisa ukuthi ibone ingaphakathi yelihlo lomuntu ibisibona lapho okulohlupho khona.

Abezempilakahle bebenze umkhankaso wokuhamba bebhoda behlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo efanana letshukela ,ingculazi ,o bp leminye nje.

Udokotela uhlola isigulane ,esize asibhadlela esilohlupho lwamehlo. Ukhangele emtshineni wakhe onjengomabona kude lapho abona khona ingaphakathi yelihlo. Lokuthi inkinga yelihlo leli yini.

Abantu bayakhuthazwa ngabezempilakahle ukuthi bavakatshele ezibhedlela eziseduzane labo bahambe bayethatha igazi bahlolwe umkhuhlane wengculaza lo osuhluphile.

Omongikazi bajayele ukubhodela izigulane ezilalisiweyo esibhedlela bezihlola ukuthi zingabe sezisizwa njani kumbe kungabe sekulotshintsho na emkhuhlaneni abawugulayo

Abezempilakahle bayenze umkhankaso wokubhodela izakhamuzi behamba bezihlola imikhuhlane etshiyeneyo efanana labotshukela, iBP ingculaza leminye nje etshiyeneyo.

Owezemphilakahle ufunda umama mayelana lokuhlela izimuli, lendlela angaziyenza ukuthi azivikela ukuthi angazithwali abesezifumana eselabantwa abangahlelwanga.

Udokotela uhlola umama ozithweleyo. Ubambe ikompiyuta embonisa umntwana osesiswini sikamama ukuthi uphefumula kuhle yini lokuthi uphilile kahle.

Kulezi insuku sokulemtshina ephucukileyo eyenelisa ukubona umntwana osesiswini sikamama ozithweleyo. Leyi mitshina iyenelisa lokubona ubulili bomntwana engakazalwa.

Ukusebenza esibhedlela ngumsebenzi onzima kakhulu ngoba omongikazi labodokotela bafaka impilo zabo engozini yokuthatha imikhuhlane etshiyeneyo ngakho kumele behlale begqokile impahla zokuzivikela.

Ezitolo ezithengisa imithi kulamashelufu lapho abaqoqa khona imithi yabo kuhle. Imithi ayiphongu hlanganiswa nje, iyafakwa ngokuhambelana kwayo ukuthi iyelapha yiphi imikhuhlane.

Abasebenza ezitolo zamaphilisi bayaqoqa imithi yabo ifakwe kuhle emakhabothini. Eyelapha umkhuhlane owodwa iyafakwa ndawonye eshelufini yayo.

Ezitolo ezithengisa imithi , ikhona imithi yonke eyelapha yonke imkhuhlane ongayicabanga , udokotela engakubhalela incwadi uyahamba lencwadi yakho kulesisito uyethenga umuthi

Akufanelanga ukuthi izigulane zihambe umango omude zisiya dinga izitolo ezithengisa imithi lamaphilisi kufanele ukuthi lapho okulesibhedlela khona kube lesitolo semithi eduzane.

Izitolo ezithengisa imithi ziqakathekile kakhulu empilweni zabantu ngoba yikho lapho abantu abathi bangabhalelwa khona imithi godokotela bahambe bayeyithola eyemikhuhlane etshiyeneyo.

Ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi uthola ifakwe emashelufini yaqoqwa kuhle yafakwa yaba ngamaqembu atshiyeneyo kusiya ngokuthi iyelaphani.

Izitolo ezithengisa imithi akumelanga ziswelakale emadolobheni ukwenzela ukuthi abantu bengahambi imango emide, besiyadinga imithi lamaphilisi abayibhalelwe ngodokotela.

Ikhona imithi etshiyeneyo engasiza abantu abahlutshwa ngamehlo. Leyomithi itholakala ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi. Uyawuthatha uwuthontisele emehlweni.

Izitolo ezithengisa imithi zile ndima yayo enkulu eziyidlalayo. Ziyancedisa ukusekela abezempilakahle ekuvikeleni imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi kukhona imihlobo yonke yemithi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo loba yiwuphi umuthi owubhalelwe ngudokotela uyawuthola kulezizitolo

Ungahamba ezitolo ezithengisa imithi lamaphilizi uthola kulemihlobo yonke yemithi lamaphilizi ifakiwe emashelufini eyinye ongeke ubekwazi lokuthi ilaphani.

Imithi ethengiswa ezitolo zamaphilisi ijayelwe ukufakwa emakhabothini iqoqwe kuhle kusiya ngokuthi lowu usebenza ukuyelapha siphi isifo.

Emavinkilini athengisa amaphilisi lemithi uthola yonke imihlobo ongayicabanga, loba nguwuphi umuthi owubhalelwe ngudokotela uyawuthola kulezi zitolo.

ezitolo zemithi kukhona yonke imihlobo yemithi ongayicabanga udokotela engakubhalela phansi loba ngumuthi we khanda loba ngowokukwehlela loba ngowasiphi isifo uyawuthola kulesi sitolo.

Abantu abasebenza ezitolo zemithi bavame ukuba ngabantu labo abaqeqetshileyo njalo kulowo msebenzi ukwenzela ukuthi bangathengiseli abantu imithi engayisiyo

Emavinkilini emithi lamaphilisi uthola kulemihlobo yonke yemithi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Udokotela engakubhalela umuthi othile akuvamanga ukuthi uwuswele kulezo zitolo.

Imithi ema"pharmacy" uthola iqoqwe kuhle yafakwa emakhabothini. Eyelapha umkhuhlane ofanayo kumbe ehambelanayo ifakwa yodwa eshelufini yayo ukwenzela ukuthi nxa bedinga umuthi othile bahle baqonde eshelufini lapho ohlala okhona.

Asekhona amaphilisi ancedisa ukwelapha imkhuhlane etholakala esiswini efanana lesihudo I entamizole leminodine ngeminye yamaphilisi asebenza ngokubulala amagcikwane ukuze angaqheli esiswini.

Emadolobheni onke kufanele kube lezitolo ezithengisa imithi lamapills ukwenzela ukuthi bengahambi imibango emide besiyadinga lezo zitolo

Emavinkilini emithi uthola imithi eyelapha umkhuhlane ofanayo iqoqiwe yafakwa eshelufini eyodwa ukwenzela ukuthi nxa umuntu engafika edinga umuthi bebekwazi lapho otholakala khona.

Kube lomkhankaso oyenziwe ngabezempilakahle bezofundisa izakhamizi ngokuqakatheka kokuthi banathe amanzi ahlanzekileyo njalo avela ezindaweni ezihloliweyo ngoba sokulohlupho lwesihudo.

Kulezi insuku abantu abatsha sebesebenzisa imithi yokukhwehlela ngendlela engayisiyo. Bayayinatha bayisebenzise njengesidakamizwa, balale, badakwe bafe bathi nya. Abezempilakahle labazomthetho bebebhoda behlomisa abazali ngalolu ulwazi.

abezempilakahle bebebhoda behamba bekhankasa befundisa abantu ngokuqakatheka kokunatha amanzi ahlanzekileyo ngoba sokulomkhuhlane osuhluphile owesihudo

Abezempilakahle bayenze umkhankaso lapha akade bebhoda befundisa khona intsha mayelana ngezingozi zokuthatha izidakamizwa lendlela ezingaphambanisa ngayo impilo zabo.

Nxa izigulane zisiyalatshwa esibhedlela into yokuqala eyenziwa nguMongikazi yikubahlola iBP kanye lokukutshisa komzimba bengakayi kuyahlolwa nguDokotela.

Abezempilakahle bavakatshele abafundi beyunivesithu besiya bafundisa ngemikhuhlane etholakala ngokuya emacansini bakhuthazwe ukuthi kumele bazivikele ukusebenzisa indlela ezitshiyeneyo, ezifana lokusebenzisa ijazi lomkhwenyana.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso bebhodela izakhamuzi, bebahlola imikhuhlane etshiyeneyo efanana labotshukela, iBP, ingculaza, leminye nje

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle iqakathekile kakhulu ngoba iyalimukisa abantu ngemikhuhlane esikhona kulezonsuku njalo babe kwazi ukuthi bazivikela njani.

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle iqakathekile kakhulu ngoba iyalimukisa izakhamuzi ngemikhuhlane esikhona babekwazi lendlela zokuyenqabela.

Bekulomkhankaso namuhla okade ujonge ukulimukisa ngemikhuhlane esikhona kulezi insuku. Bebakhuthaza abantu ukuthi banathe amanzi ahlanzekileyo ukwenzela ukuthi bengatholi imkhuhlane enjengesihudo.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso wokufundisa abantu mayelana ngumkhuhlane wengvulaza lokukhuthaza abantu ukuthi kuqakathekile bahambe bayehlolwa babekwazi isimo sabo

Abezempilakahle bayenze umkhankaso babiza izakhamizi zabuya zathi wathalala zizofundiswa ngomkhuhlane wemvukuzane. Bayakhuthazwa ukuthi bengabona impawu zalo umkhuhlane bagijime esibhedlela.

Abezempilakahle bebhoda ngendawo ezithengisa inyama ukwenzela ukuthi babone ukuthi bayalandela yini umthetho okumele beyilandele ukwenzela ukuthi bengathengiseli bantu inyama engahlolwanga.

Ngokwanda kolwazi lwethekhinologi. Kusetshenziswa amacomputer, omama abazithweleyo, sebekwazi ukuthi benelise ukuba kwazi ubulili babantwana, abaseswini, bekazalwa.

Sezikhona indlela ezilula omama abangazisebenzisa nxa becabanga ukuthi bazithwele. Akhona amapreginensi testi atholakala ezitolo ezithengisa imithi.

Kulezi insuku sekukhona amapads asetshenziswa ngomama nxa besiya esikhathini. Athungwayo ngamalembu. Lawa aqakathekile, ngoba omama bayenelisa ukuthi bawawatshe. Baphinde bawasebenzise futhi.

Kulezi insuku sokulobulili obutshiyeneyo, kulabobaba abathandana bengobobaba bodwa, kulabo mama abathandana bengo mama bodwa. Kuqakathekile ukuthi sibamukele labo bantu lapho esihlala khona ngoba labo bangabantu njengathi.

Amantombazana kumele afundiswe ngotshintsho olwenzakala emizimbeni yabo, isisuka ebuntwaneni isilungela ukuthi sebengaba ngomama. Kumele bakwazi ukuthi nxa sebekulesosigaba baziphatha njani.

Abantu abathetheneyo bayakhuthazwa ukuthi baphilisane kahle ezindlini ikakhulu obaba yibo abavame ukuhlukumeza abantu abesifazane kulomkhankaso okhona ogqugquzela ukuthi abesifazane bavikelwe.

Omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi bahambe bayehlolwa umkhuhlane wengculaza kusasemasinyane ukwenzela ukuthi nxa elawo kutholakale indlela zokuthi umntwana osesiswini angawuthathi.

Omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi banathe amaphilisi abo awegazi ngazo zonke izikhathi. Lokho kwenzelwa ukuthi bangabi lenkinga ekubeletheni sebelahlekelwe ligazi elinengi.

Omama abalabantwana asebangama ntombazana asebekhulakhulile bayakhuthazwa ukuthi babafundise indlela okumele beziphathe ngayo nxa sebethombile.

Abezempilakahle bavakatshele abafundi abezinga laphezulu eleSekhondari ukuyabafundisa ngemikhuhlane etholakala emacansini lokuthi bangazivikela njani.

Omama abazithweleyo kumele behambe bayehlolwa esibhedlela ukwenzela ukuthi omongikazi babone ukuthi umntwana ukhula kuhle njalo kwehliswe amathuba okuthi umntwana azalwe isikhathi singakafiki.

Isikhona ipregnency test engasetshenziswa ngomama ukuzihlola nxa kungaphuma umzila owodwa kutsho ukuba umama kazithwalanga kodwa ingabamibili kutsho ukuthi kukhona osekukhona esiswini

Asekhona ama pads abomama athungwayo ngamalembu lokhu kuyasiza kakhulu ebantwini abaswelayo abangenelisiyo ukuthi bathenge awesitolo ngoba lawa ma pads ayawatsheka aphinde umuntu ewasebenzise futhi.

Omama abazithweleyo kufuze bavakatshele ezibhedlela besiyahlolwa kuze kufike isikhathi sabo sokuyabeletha , ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi umntwana uphilile kuhle esiswini.

Umuntu wesifazane nxa ecabanga ukuthi uzithwele uselakho ukuzihlola yedwa endlini engayanga esibhedlela. Angakwenza yikuyathenga okuthiwa yipregnancy test ezitolo ezithengisa imithi.

Omama bayakhuthazwa ukuthi bahambe ezibhedlela bayetholwa ulwazi mayelana lendlela ezitshiyeneyo ezingabavikela ukuthi bangazithwali bebesiba labantwana abangekho ehlelweni lwabo.

Ukunakekela osane abancane kakusiwomlandu wabomama kuphela. Kuqakathekile ukuthi obaba labo basukume , bancedisane labomama. Noba kuhanjiswa umntwana esibhedlela labo baphatheke.

Ngokwanda kolwazi lwethekhinoloji sekulemitshina eminengi ephucukileyo ezibhedlela, eyenelisa ukuhlola ingaphakathi yomuntu, ibone lapho okulomkhuhlane khona.

Ukwenza imidlalo yokuzivoxavoxa kuqakathekile kakhulu ngoba kwenza lamasotsha omzimba ahlale elungele ukulwisana lemikhuhlane engabe ifuna ukuhlasela umzimba womuntu.

Ulwazi lokwanda kwethekinoloji solwenze kwaba lemitshina eyenelisa ukuhlola umzimba wonke womuntu ubone lapho okungabe kulomkhuhlane khona ohlasele umuntu.

amanzi aqakathekile kakhulu emzimbeni yabantu ezinye impawu ezikhomba ukuthi umuntu uswela amanzi emzimbeni wakhe yimikhuhlane efana lokutshaywa likhanda elingapheliyo kumbe ukuzwa isiyezi

Amanzi aqakathekile kakhulu emizimbeni yabantu abantu bayakhuthazwa ukuthi banathe amanzi angaba ngama litha amabili ngosuku njalo bananzelele ukuthi banatha amanzi ahlanzekileyo.

Imidlalo yokuzivoxavoxa iqakathekile kakhulu ebantwini ngoba yenza imizimba yabo iqine njalo yenelise ukulwisanisana lemikhuhlane engahlasela imizimba yabo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bathole ithuba lokuzivoxavoxa ukwenzela ukuthi imizimba yabo ihlale iqinile ingadelelwa yimikhuhlane kalula nje.

Bakhona odokotela abasebenza ngokuyelula amathambo umuntu nxa engawelwa yingozi abe esekhubazeka balakho ukumelula aze abuyele ezimeni ayeyiso sona

Abantu bayakhuthazwa ukuthi benze imidlalo yokuzelula ikakhulu labo abasebenza emahofisini abatshona behlezi, bayakhuthazwa ukuthi bavuke ekuseni bagijime kumbe bahamba hambe ukwenzela ukuthi umzimba uqine.

Ukuzivoxavoxa kuqakathekile kakhulu kwenza umzimba womuntu uhlale uqinile njalo lamasotsha omzimba enelise ukulwisane lemikhuhlane engahlasela umzimba womuntu .

Ngokwanda kolwazi lwethekhinoloji sekulemitshina eminengi ephucukileyo ezibhedlela. Isikhona imitshina ekwazi ukuhlola ukutshisa komzimba womuntu ungawukhangelisa kuye nje kuphela.

Ulwazi lwamacomputer solweze abantu benelisa ukuthola usizo mayelana ngezempilakahle besebenzisa omakhala ekhukwini kumbe amacomputer kungadingeki ukuthi bayefika esibhedlela mathupha.

Ngokwanda kolwazi lethekhinoloji abantu sebeyenelisa ukuthola usizo mayelana lemikhuhlane abayigulayo bengangena nje ebulenjini besebenzisa omakhalekhukhwini kumbe amakhompiyutha.

siyalubongela ulwazi lokwanda kwe technology kulezi insuku sokusetshenzeswa omakhala ekhukhwini ukuthi abantu bathole uncedo ngezempilakahle kungadingeki ukuthi bayofika esibhedlela ngokwabo

izigulane sezisenelisa ukuthola usizo kumakhala ekhukhwini kumbe kusetshenziswa ama computer kuyabasiza kakhulu abengenelisiyo ukufinyelela esibhedlela ngesikhathi

Siyalubongela ulwazi lwe thekhinoloji. Abantu sebeyenelisa ukuthola usizo ngezempilakahle besebenzisa omakhala ekhukhwini lama khompiyutha kungadingeki ukuthi bahambe esibhedlela mathupha.

Ngokwanda kolwazi lwe"technology" abantu sebesenelisa ukuthola usizo mayelana ngezempilakahle zabo besebenzisa amakhompiyutha labo makhalekhukhwini kungadingeki ukuthi baze bayefinyelela esibhedlela.

Ngenxa yokwanda kolwazi lwamakhompuyutha abantu abahlala khatshana lezibhedlela sebesenelisa ukuthola uncedo ngezempilakahle bekhuluma labodokotela besebenzisa omakhal' ekhukhwini.

Siyayibongela i"technology " ngoba abantu sebekwazi ukuthola uncedo mayelana ngezempilakahle besebenzisa omakhala ekhukhwini kungadingeki ukuthi baze bayefika esibhedlela.

Ngokwanda kwe technology abantu sebelakho ukuthola usizo kusetshenziswa umakhala ekhukhwini kungadingeki ukuthi baze bahambe bayezifikela manqamu esibhedlela

Abantu kumele belondoloze izihlahla, izihlahla ziqakathekile kakhulu ngoba ziyingxenye yemvelo esinika umoya wona lowu esiwuphefumulayo kungakho kumele zihlanyelwe ngobunengi bazo.

Imithi yesintu isebenza ngendlela ezitshiyeneyo. Eminye okusebenza kakhulu ngamahlamvu, eminye njalo kumele uthathe impande zakhona uzixhwathise ube usunatha njengetiye.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ikakhulu ebantwini abasemaphandleni ngoba itholakala lula nje egangeni kungela mbadalo. Lemithi yenaleyi eyesimanjemanje, ithathela emithini yesintu. Kuphela yona iyabisiphuculiwe yafakwa. emagabheni.

Izihlahla kufanele sizilondoloze ngokuhlanyela zibe zinengi ngoba zisinika umuthi, zisinike izithelo, ziphinde zisinike umoya esimuphefumulayo.

Izihlahla yinxenye yemvelo eqakatheke kakhulu eluntwini ezinye izihlahla zisinika izithelo ezinye zisebenza njengemithi eyelapha imikhuhlane tshiyeneyo.

odokotela abaqeqetsha ngezokupheka imithi bayathatha imithi yesintu kulezi insuku bayipheke kuhle bayilungise ngendlela ifakwe emagabheni lasema phepheni iyethengiswa ezitolo zemithi

Imithi yesintu isebenza ngendlela ezitshiyeneyo .Eminye ungathatha amahlamvu uwaxhwathise unathe njenge tiye .lkanti eminye kusebenza impande zakhona .

Imithi yesintu iyehlukene lemithi yakulezinsuku ngoba yona itholakala lula kungelambadalo. Umuntu uyahamba ayezigebhela nje isihlahla egangeni.

Izihlahla kufanele zinakekelwe njalo zilondolozwe. Ziyingxenye eqakathekileyo empilweni zabantu, ngoba umoya lowu esiwuphefumulayo, uvela ezihlahleni.

Nxa ulohlupho lwesikhumba, esidabukayo singazweli amafutha, kumbe esiphuma amaqhubu. Usukhona umuthi ezitolo ezithengisa amaphilisi. Okuthiwa yiFOREVER ALOE VERA GEL Umuthi lowo usesigubhini esilithanga, ulesivalo esibomvu.

Icena besilazi lingumuthi wesintu oyelapha imikhuhlane etshiyeneyo kodwa isikhona njalo imithi ephekwa ihlanganiswe lecena eyesilungu etholakala ezitolo zamaphilisi

Imithi yesintu isebenza ngendlela ezehlukeneyo Eminye uyathatha amahlamvu akhona, uxhwathise. Ubusunatha amanzi akhona njengetiye. Eminye njalo, uthatha impande, kumbe uthathe amaxolo.

Odokotela abaqeqetsha ngezokupheka kwemithi sebethatha icena belihlanganise lemithi yesilungu, bapheke amafutha okugcoba ebusweni awabomama ayenza babukeke kuhle.

Icena ngumuthi omkhulu kakhulu liyasiza abantu abalesikhumba esidabukileyo, abantu abalenkinga eyamazinyo kumbe umuntu nxa elenwele ezingakhuliyo ,engayigcoba inwele zakhe ziyakhula zibe zinhle

Icena ngumuthi wesintu eqakatheke kakhulu ebantwini kanye lasezinyamazaneni. Nxa inkukhu zingezwa kahle ziyafakelwa emanzini icena zinathe lawo manzi.

Eminye imithi yesintu efanana lechena isithathwa iphekwe ifakwe kuhle emagabheni ihlanganiswe lemithi yakulezi nsuku eyesilungu ithengiswe ezitolo zemithi.

Eminye imithi yesintu bayayithatha osiwaluwalu bayichole ibe ngokuyimputshana ibe isifakwa emanzini inathwe njengetiye nje.

Asekhona amafutha awesilungu aphekwe ahlanganiswa lechena. Lawo mafutha ungawagcoba, isikhumba sakho nxa sidabukile , siyatshintsha sibe butshelezi sibe sihle kakhulu.

Eminye imithi yesintu nxa ungakwazi, ungacabanga ukuthi ngamaluba awokucecisa nje, kodwa abalolwazi lwayo bayakwazi kuthi isetshenziswa njani, njalo yelapha yiphi imikhuhlane.

Imithi yesintu kulezinsuku isithengiswa ezitaladeni. Bakhona abahamba bayeyigebha egangeni, bayilungise kuhle, bayifake emagabheni, besebethengisela abantu.

Odokotela abaqeqesha ngezokupheka imithi sebehlakaniphile kulezi insuku. Bayayithatha lemithi yesintu bayipheke bayihlanganise leyakulezi insuku eyesilungu.

Izihlahla ziyingxenye yemvelo eqakathekileyo kakhulu eluntwini. Ezinye zezihlahla zisinika izithelo ,ezinye njalo zingumuthi njalo umoya lo esiwuphefumulayo siwuthola ezihlahleni.

Icena ngumuthi wesintu olusizo ekwelapheni imikhuhlane emizimbeni yabantu kanye lasezinyamazaneni. Lemithi yesimanjemanje isiphekwa ihlanganiswe lecena.

Imithi yesintu kulezi insuku abakwaziyo abakuqeqesheleyo ngokuphekwa kwemithi, sebeyithatha beyihlanganise lemithi yesilungu, beyifake emegabheni beyithengise.

Imithi yesintu isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo. Eminye uyathatha amahlamvu akhona uwaxhwathise ube usunatha umsobho wakhona. Eminye njalo kusebenza impande zakhona.

Ichena ngumuthi olisizo kakhulu empilweni zabantu kanye lezi nyamazaneni. Ungafakela inkukhu emanzini zinathe nxa zihlaselwe ngumkhuhlane ziyavuka zithi khwatshu.

Eminye imithi yesintu ungathi uyikhangele ubone angani yizihlahlakazana nje ezingelamsebenzi, umangale abayaziyo sebekulandisela ukuthi isebenza njani.

Eminye imithi yesintu nxa uyikhangele ungayibona ingamaluba angathi awalamsebenzi nje kodwa ayelapha imikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Abantwana babosiyazi bahle bafundiswe ngemithi yesintu besesebancane. Uthola sebevela egangeni sebevela kuyayigebha, yachaywa phandle elangeni ukuthi iwonyiswe.

Imithi yesintu iyelapha ngendlela ezitshiyeneyo eminye ungathatha amahlamvu akhona uwaxhwathise unathe njenge tiye, eminye njalo abanye bageza ngayo kumbe basebenzise impande zakhona.

Odokotela abaqeqetsha ngezoku pheka imithi, sebeyihlakaniphele imithi yesintu sebeyithatha beyipheke kuhle bayifake emagabheni uthole isithengiswa emafamasi.

Kulomthetho omutsha osufakiwe okukhuthaza izakhamizi ukuthi zilondoloze izihlahla, abamthetho bathi bona ozabonakala egamula isihlahla uyabe esephule umthetho uzabotshwa .

Imithi yesintu iqalatheke kakhulu ezimpilweni zabantu. Eminye singathatha amahlamvu awo siwaxhwathise besesinatha njengetiye, ikanti eminye singasenzisa impande zawo

Izihlahla ziqakathekile kakhulu empilweni zethu njalo kumele sizilondoloze ngokuhlanyela ezinye ukwenzela ukuthi zibe zingengi izihlahla ziyasinika izithelo ziphinde zibe ngumuthi.

Kuqakathekile ukuthi silondeleze imithi yesintu, ngoba iqakathekile ezimpilweni zethu. Eminye yakhona isisetshenziswa lakulezi insuku ihlanganiswe lemithi yesilungu.

Eminye imithi yesintu ungathi uyikhangele ubone kuyizihlahlakazana nje ezingathi azilancedo kodwa zingumuthi olamandla kakhulu oyenelisa ukulapha imikhuhlane eminengi.

Imithi yesilungu ivame ukwelapha umkhuhlane owodwa ngasikhathi sinye, kodwa eyesintu ihlukile ngoba uyathola isihlahla esisodwa sisenelisa ukulapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Imithi yesintu abantu bayisebenzisa ngendlela ezitshiyeneyo. Abanye bathatha amahlamvu bewaxhwathise njengetiye, besebenatha. Abanye bayapheka ilambazi besewafaka phakathi bazidlele nje.

Emithi yesintu eminye ingabonakala engathi ngama luba nje angalamsebenzi kodwa iluncedo kakhulu empilweni zabantu eminye iyelapha ukukhwehlela, iyelapha lemvukuzane

Imithi yesintu ivame ukuthi iyazikhulela nje yodwa egangeni ingahlanyelwanga ngumuntu. Kodwa isikhona efanana lecena. Abantu bayayithatha egangeni babuye bazoyihlanyela ezindlini zabo.